Paɣaba mini dabba n gabi daani ka paɣa ʒia paɣa maa pobla nangban pobrigu nangban pobrigu maa nyɛla zaɣa sabinli ka ye liiga liiga maa nahigbana nyɛla zaɣa nagarikom ni zaɣa ʒee ni zaɣa vakahali ka kpa nyingokoriti.

Silimiin paɣa kpamba dokura nachimba ni Paɣasara nti tabila bibihi Bipuɣimbihi maa yela sitiri piɛla ka bidibbihi maa ye sitiri sabila bɛ nyɛla ban niŋ suhu piɛlli ka bahi lari.

Bihi n-ʒeya bɛ nyɛla bɛ niriba ata Ka yino guura bɛ ʒela dukpuni gbuni dukpuni maa nyɛla dukpuni piɛlli ŋun guuri maa yela liiga piɛlli ŋun ʒeya maa o tabila o shee Ka so jinjam piɛlli Ka di niŋ zaɣ'sabila sabila.

silmiinsi niraba ayobu bi zaa nyɛla gbanpiɛla ka paɣa maa teegi o nuhu ayi niŋba o sitira maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka so jinjɛm sabinli ka pam o zuɣu ka kpa ninkpari sabila

Dabba ata n-chana bɛ ʒela gota gbuni gota maa puuni kobiɛɣu m-beni ka saɣiri pampaya niriba ayi yela ʒɛhi ka yino piri namda dozim ka yino maa ye liiga piɛlli ka so jinjam sabinli.

Paɣa n-ʒeya o pamla o zuɣu ka so ʒiya o yaala o bia noli ka shɛba ʒi o nyaaŋa ka pa sar'piɛlli m-pɔbi nangban'pɔbirigu ka doo ʒeya o yela liiga piɛlli ka o liiga maa niŋ zaɣ'tankpaɣu zaɣ'tankpaɣu.

Paɣaba mini dabba n doli soli bɛ ni doli so'sheli maa Kama nyɛla zaɣa nagarikom ka Sheba nyaɣi baagi baagi sabla ka ye niɛn piɛla niɛn ʒehi niɛn sabla.

Paɣaba ni daba n chana, bɛ ʒala kaaba gbuni. daba maa yela chinchin piɛla ka paɣaba maa mi ye neen' sabila kaaba nyɛla zaɣi sabinli ka zaɣi nogalikom gabi di puuni bɛn ʒa tiŋgbani shalini maa nyɛla tiŋgbani piɛli.

Doo n ʒɛya ka nyaɣi baagi baagi maa nyɛla baagi sabinli ka gbibi shɛli di gba nyɛla baagi sabinli ka ye liiga ka di nyɛ zaɣa dozim di nyingolini ka di koɣali zaɣa piɛlli o jinjiɛm maa ka di nyɛ zaɣa tankpaɣu ka matuuka yiɣilili ʒiya.

karimba n bɛ bi tooni karimba maa kpuɣila o nuhi zuɣusaa ka yɛ liiga liiga din bɛ gbunni maa nyɛla zaɣ ʒiɛ din pa dizuɣu maa nyɛ zaɣ sabinli ka o pam o zuɣu ka binwola tam teebuli maa zuɣu teebuli maa nyɛla bin piɛlli

Paɣisara ni nachimba n-ʒiya shɛba yela liiga ʒɛhi ka shɛba liiga nagalikom bɛ tingbani maa nyɛla zaɣ'tankpaɣu ka bɛ pateesa maa nyɛ zaɣ'sabila ka dukpuna maa nyɛ zaɣ'piɛla ka shɛba lirigi bɛ maŋa ka shɛba gbangbaya.

Kuriti n saya kuriti maa zooya pam di nyɛla kuri piɛla piɛla bini lo tanshɛŋa di zuɣu maa fi nahingbana nyɛla zaɣa ʒehi zaɣa piɛla zaɣa sabla zaɣa nagari kom zaɣa tankpaɣu.

Tuuntumdiba n-ʒeya bɛ tamla zuɣusaa ma shɛba tam ankoranima zuɣu bɛ zipiliti maa nyɛla zipili dozim ka dukpuni maa nyɛ zaɣ'ʒee ka taabonima din tabi tabi li maa ka di nyɛ zaɣ'tankpaɣu.

doo n-ʒiya shinkah' kpalinŋa n-ʒeya ŋɔ shinkah' kpalinŋa maa kabikabi mi o ʒila gaɣili zuɣu gaɣili maa nyɛla zaɣ' nagali kom ka tia sa o nyaaga tia maa nyɛla zaɣ' vakahali ka o ye liiga boma boma.

Dabba n ʒɛya bɛ daarila taba ka yino maa kpuɣi o nuu zuɣusaa o yela liiga piɛlli ka ye liiga sabinli tam di zuɣu ka so kpiɣi kuɣu zuɣusaa kuɣu maa nyɛla zaɣa nagarikom ka yino maa ʒɛya o yela liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli.

Niribi n ʒeya bɛ ʒela matuuka yiɣirigu gbuni matuuka yiɣirigu maa nahangbana maa nyela zaɣʒee ka di gbaya nye zaɣsabila ka di liɣisi zaɣpiɛlli ka doo kuriya o sola jinjam tankpaɣu ka ye liiga piɛlli ka pili zipiligu ka di kɔɣili zaɣsabila.

kundi nim duu n bɔŋɔ teebuli nyɛla ʒɛ sunsuuni teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka kundu pa dizuɣu ka vii paya ka nuchɛ baŋ paya ka liiga pa duu maa ni liiga maa nyɛla zaɣ tankpaɣu

Doo n ʒɛya o yela liiga liiga maa nyɛla zaɣa sabinli ka di nyɔɣani nyɛ zaɣa ʒee ka paɣa ʒɛya o gbibila nuchebaŋa ka ye nyingokoligu nyingokoligu maa nyɛla zaɣa nagarikom paɣa n ʒɛya o yela nyingokoligu ka nyingokoligu maa nyɛ zaɣa ʒee ka o liiga nyɛ zaɣa piɛlli.

Niriba n laɣim ʒɛya bɛ ʒɛla du'titali gbini duu maa pentila penta piɛlli ka di takoriti nyɛ zaɣa sabila ban ʒɛnʒɛ di gbini maa sheba ye liiga sheba liiga sabila sheba liiga ʒehi sheba liiga nagarikom.

Kpiimba daadaka nima n tamtam kuɣusi zaɣu di nyɛla zaɣa piɛla piɛla ka bi zaŋ chinchin sabla pili pili li ka di boogi zaɣa sabla sabla. ka Anfooni tabi tabili di nyaanga ka ninsalinima zaya bi yela liiga sabla ni chinchini ʒehi ʒehi.